Ɗan kunne guda ɗiɗi ha der leda debbo ɗo jogi jungoma koli mako wodi lalle, ɗan kunne mai kolo majum silva, leda mai bo kolo mai danejum, ɗan kunne mai ɗo sigi hado be itte.

Dukkuje ɓe ta’i haa nder paranti, ɓiɓɓe leɗɗe on kolo majum yelo nden wodi zaki masin, mauɗo wawan yara pamaro wawan yara wala ko heɓata goɗɗo ko ɗume ngam yari dukkuje.

Darakejo oɗo dari hakombi mota oɗo jogi hude julugo, hunde julugo mai kolo mai boɗejum, nden oɗo hufni hifnere bo kolo ɓalejum be ash.

Aji, bikkon ɗo jooɗi haa nder aji man. Nda mamallumjo maɓɓe ɗo dari, ɗo jangina ɓe. Woodi kabot sigugo deftere haa aji mai, nden be woodi blak bod bo. Kala ɓingel fu ɗo ardini deftere mum jei jangugo.

Koromje ɓe ɗo joda ha dow koromje kolo koromje mai bulu be ash kosɗe koromje mai bo golden wodi pilihon pamaron pamaron ha dow koromje mai ɓe ɗo sigi.

Saare nde maunde masin, woodi filaawa ji nden, nda katako ɗo sigi haa geefe, nda windoji saare mai manga-manga ɗiɗi nden nda windoji perpeton ɗiɗi kolo penti saare mai daneejum.

Olol ɓe ɗo Yubɓa'on, be Jungo ko be Inji ɓeɗo Naftira bit Kala ko Godɗo Mari haje, Hunde Paune'on je Ndande ko. Roɓe Naftoto, Godɗo Naftoran Olol je Mari haje ko Yadata be Kare Muɗum.